Ana adodori anofanirwe kunge eionekwa kana kuongororwa uyezve kupiwa zvekurya zvine utano kanei kugare eifundiswa utsanana achiri adoko kuti akure akangwarira.

Ana ekuzvikora zvedera, anofanirwe kunga ari anoshanda ngesimba, peshe paanenge eifunda, kuitira kuti fundo dzawo, kana ndaramo dzawo dzizonge dzakajekera peshe-peshe.

Antu ekumayunivhesiti anofanirwe kugara ndau dzavo dzakashambidzika sezvo teitarisira kuti aaantu vakuru avo anoziya zvavanoita. Sakei anofanire kugara eikoshese utsanana.